Atye ka neno ot mabeco adada odi mapol ki yadi man mudongo mapol i di piny ki yo man ma kiyubo maber ma motoka ngweco iye

Tye ka neno cukul man ma ki gedo tye i wall fenc ma kilwongo ni biotic cukul ki tye atyeko gedone atyeka atye ka neno yadi mapatpat matye i kin piny.

Atye ka neno latin anyaka man ma oruko tei tei man ma bedo macol mumako nyanya i cinge ki nyanya mukene ma gitye i kacero motyweyogi i kavera ma acata